Namu adet aysi eqida dakkonne eretena issita gidoppe issinozi co gidi xeelidi deesi qasekka issinozi azi deniththzakkonne eretena gada bola ayikko mishshiyi bokketi uttidasoda hanes

daro asati eqqidi isti aazi xeelli zaakunka erettenna ista giddon issi addezi gammo dungiza may7idi waani zaakunka erettenna daro macatikka daro addetikka issife deettes isti waani zaakunka erettenna

daro asati utti uttidi waanizaakonka erettenna ta coogada xeellishi aazi ooththizaakunka taas ero eretonta aggides issinota lo7etha xeellishi zo7o may7o may7ada pude xeellade doos

Daro asati utti uttida ista giddoppe na7ati bullukko mayidathoka daanettes qasseka hankoyti gaammo dunguza mayidakko daanettes iste aysse uttuzonpe erettenna ta coogaza xeellishin aykkon ushisiza daan

daro asati coo giidi uttottida istafekka eqqo macasaya haasa7aderas iza aaza haasayezaakkonne uttidi izo siydi doosana issiadey dommo izi lanqen eqqoyssi izi haasayizayssa izikka siydi dees

Daro qeeri nayti gada bolla utti uttida; qassekka issi maccasiyaranne issi qeeri da nadanne eqqi uttida; istta giddoppekka issinozi kushan aykko miishshi oykki uttida; qasseka guye bagaara diyayti kushiya wostizakonne ereetena; issinozi aykko kushen aykko miishsha oykki...

Daro asti eqqi uttida . Estti aazas eqidakonkka erikke . Ta coogada xeelishin issi addezi yanxilla oyqidi waanizakonkka eretenna. Qassikka lanqqera dizaysi kushiya wostizaakonkka ereetenna. Estti aaza hasayzaako ta ereetena.

Daro asati eqidi bantaka bantaka ayin othozakoni eretena , ista giddoppe issi macasheyra qaseka issi macasheyra hasa'id diza danetesi , ta co gada xelishshin huphani isti wotho mishasi lo'izathoka danesi, hankora kusha wostizakonka eretena .

daro addenayti utti uttida ista giddoppeka sinthara diza addezi gammo dungiza masatiza may'o may'i utides, qasseka guye baggara gammo kofiya maasatizazi kofa utti uttida ista aazas wothtidakonka eretenna cookarata xeellishi lo'izaka daaneetes.

oyddo aldanayti eqqotera ista giddofekka issi noozi tookkidi awukko wididees isti tookkoysikka booththa mihi daanees qasseka issi nozi duge hokko otides hankoyssi qasseka hamti didees isti ay ooththizafunka erettenna aazi tookkizafunka erettenna

daro asati eggttida ista giddoppekka sintha baggara uttoytikka deettes qasseka kushan aykko miishikka oykkotida sintha baggara didetappekka issi nozi waane uttidapunka erettenna kusha wostizakonkka erettenna lanqaradeessi qasseka kunda naatho kanees

Daru nayti gammo dunguza oykkidi equtita ista aazaz eqqeta sunka erittenna ista giddoppeka issi noozi oykkidi hara boota xeelli qasseka hankoyti hamutanatho ka hanettes co gadata issa xeellishin ubbatikka issife hanidi lo7i dideet.

daro asati uttuttidi biitta wostizaakonka erettenna ista giddoppeka issimozi goyizathoka daanettes qasheseka hankoysi pude yeggi zaakkoka daanettes izi may7o may7ozikka bica masates izi ayssi may zaafunka erekke

daro asati uttuttidi isti ar oththzaafunka erettenna ista giddoppeka baggati dommo oqotida baggetappeka issi meedzi qasse kappisan aykkonmsh oyketides qasse hanko kushara waan zaafunka eretenna ta xogala xeellison asatas yootizaxokannanees

Daro asati eqquuttidi sintha baggaradiza macasiya gammo dunguza may7eda bullukkoga qachada waanizaakonka eretenna cookazasa xeellishi durizatho kahanawus ubbikka izo eqqidi xeelli diddettes isti azazi xeelli zaakonka eretenna.

Issi addezi gaammo dungguzara walaka miishsha maay7idi waanidankkonkka ereththenna ;coo giidi xeelo xeelles;izi ayssi xeellidaakonkka ereththenna;kushiyaakka oykki uththi des ba bolla;izi ayssi oykkidankkonkka ereththenna.

issadedi coo giidi utta giidi waan zaafunka erettenna ta coo gaada xeellish gede ha waan zaafunkata erettenna may7o may7ozi qasseka zo7o daanees ta coo gaada xeellishi lo7izakko daanees

Ussuppun maccati shiiqidi ayi haasa'izakkon erettenna ista giddoppe issinaya ayfe bolla aykko miishsha aaththada qassekka kusha bolla aykko miishshe aaththa uttadus. Ta coo gaada xeellishin maccasiya gsammo dunguza mayudaththoka masatawus. Qasse ista sinththan haaththika dizadan hanees.

issi adezi gammo dunguza may7idi coo gidi kusha barka bana oykkidi waanidakonka erettenna guye baggarakka daro dunguzati kazza daanees coo gidi uttidi haasayes athoka daanees tha xeellishin izi may7o may7o ubika lo7ees.

daro asati huttu uttidi aazi ooththozakonka eretenna ista giddoppeka sintha radiyayssi gammo dunguza mala masatizazi may7utides qasseka kusha bolla aykko miish oykkotides izi aazi oykkezakonka eretenna lanqa radiyayssikka aykko miish oykkotides

daro asati uttidi aykko mishi haasayi di deedes ista giddoppe sintha baggara issi muuzi haytha bolla aykko mish woththidi haasayi didees qasseka issi neu guye baggara gammo dunguza woththiza daanawus qasseka sintha baggara addezi waan zaakunka edhetenna

daro cumati issippe utti uttida ista be giddoppeka oyddu gidana asati hupha bolla gammo dungiza masatizama zimmay uttida qasseka issi nooti aazakkonne kawo oykkotides kushan ta coogaza xeellish maata masabet histi oykkoyssi

Daro asati utti uttidi aazi ooththizafunka eretenna ista giddofe na'ati sintsanizayti aykomish ayfan aaththi uttida qasseka qoodhanka aykkomish mayuttida izi aazi may'dafunka erettenna may'utikka masatenna.

issade zi kushan aykkomisho oykkidi haasayi didees qasse qa hu7a bolla gammo dunguza masatiza may7o woththi woththides may7o may7oyizikka ta cookata xeellishin lo7izaathokka hanees izi haasayizay siyaza konnaka eretenna

Daro adde naytti Uti uttidi kaththi mizathoka hanetes ista gidope issinozi wora Bolla Gamo Dunguza Danesi Qaseka issinozi Abikoka etetena izi wanaba hanizakon etetena

Daro asati haaththa bolla diza miishshan utti uuttida qasseka hankoyti pudde xeellettes hankoyti qasseka hara bootta xeellettes ta c'oo gada xeellishi isti awu baanathokka hannizaakonka erettena

Issi aawazi uttidi aazi ooththizakunka erettenna tumideshin izi ayssi uttizakunka erettenna shinta coogaga xeellishin may7o sikizathoka hanees izi oodde sikkizaakunka erettenna.

Issi macasiya utta uttada iza aazu uuththizafunka erettenna ta coo gada xeellishi kusha pude essa uththada na'a ba'awuttada waanizafunka erettenna coo gada ta xeellish lo'iza daanawus

Hayssa keettata xoo gaza xeellishi lo'ethi loo'ees qasseka oosetoyssi maatappe daanees lanqen qasseka uuthikka dizathoka daanees izi aazakkonka deees lo'ees coo gaza xeellishi lo'ees maatayka lo'ees.

Oydu asati eqi utida issta gidopeka issi nayo awazi oyki odides qaseka hankora kusha yedada wostizako erten ta co gada xelishen lo'oizatho hanetes soho ketha asi maletes tas

Issi macasiya micade poto dedizatho danawus hupha bolla ayko wotha wothadus qaseka kushan ayko mishi oyksa utadus macasiyo ta co gada xelishin lo'izaka danawus mayo medhozika qaseka karethi masates

daro asati gammo dunguza may7idi qasseka bollara hu7a bollaka gammo dunguza woththidethkko daaneetis coo gayata asi xeellishin lo7izaathoka daaneettis qasseka gulukokka may dathoka daanettis coo xeellishin lo7edes asatikka

Hayssata coogada xeellishi buddennanne ashonne qasseka santhika dizadaynnes qasseka puphulekadey izi aaza wothidakkonka erke coogazata xeellishin ubbatikka shiiqoti lo7ethi lo7etes hayssa tammidakonka exeke

Daro macanayti issife gididi eqq uttida ista giddoppekka issi neya aykko miishi duunan wothata punniza daanawus qasseka guyera mith masatina miishikka oykka uttadus iza aaza kunka eretenna ista bollaka qodha bolla aykko miishika dees.

issi macasiya uttagadus izi lanqanka baldenne aykomiish kadey izi aazakonka erettenna ta coo keeththa xeellishin keeththazi zo7onne bicanne qabayettides macasiyakka bollara naxala masatina miishi may7awuttadus

issi addeti miicidi ha coo xeelle izi awu xeelleza konka eretenna kasseka guye baggara aykko xuufikka xaafeti huttizi hessa dummu ula lanqarakka aaze miishakkonne adda bolla dees izi aaza punka eretenna coogiti miicizayssalalo izaathoko haniis

Daro asati booththa may'o may'idi pude hamutti diigeettes iste awu hamettizazo sunka erettenna ista lanqefe issi miya bicaka bullara may'atu ayssi may'idafunka eretenna pude baggara demmo keeththita dizathoka daanees.

ichoshati shuchcha giddon isti aazi ooththizakunka eretenna ista giddoppeka issi noozi shuchcha maxila daaneeta hankosi qasseka shuchcha bochchis issi noozi qasseka pude xeellees hankosi izi aazi kushan oykizakunka erettenna

Na7u asati ichuttida daanettes ta coogaza xeellishin na7atappeka issi nuuzi adde gidishin qasseka issineya maca ta coogaza xeellishin ichidi ooto dentezathu ga hanettes kusha bolla adda bolla deysi lo7ees.

Hayssa ta coo gaaza xeellishin buddennay asho aykuwodes isti aazas oothida konka erikke ta coo gaaza xeellishin iqati ubbikka miza kathati ubbikka lo'etes geda baggara shel'eka masate izi aaze she eretenna.

Oyddo asati maaniza punka erekke ista giddoppeka na7ati adde gidishin qasseka na7ati maca isti may7o may7ozi addeti booththa may7in qasseka macati bica masatizaz may7ite ta cogaza xeellishin gurage dursa durizathoka hanettes.

Nam'u adde nayti eqqidi ayko miishshe hasa'idi dettees izeta giddoppe issinozi ta coo gada xeellishin cimdathoka danees hankoyssi qasseka lo'eththi lo'es isti ay hasa'iyakonne erettenna qasseka sinththan ayko miishshika de'es.

hessi aazakkonka erettenna coo giidi xaafetu tees izi aaza xuufekkonna ta gin coo gaza xeellishin aykko asas imettiza xuufekka daanees iziste aazas xaafidakonka eretenna

na7u asati eqquttida ista giddofe issi nezi adde gidishin qasseka issi neya maca addezi aykkomishi ba7i uttides izi aazi bayidakonka eretenna qoodha bollaka aykkomishi woththi woththides isti aazi woththidakona ereke

Nam'u asati utti uttidi waanizakonka errettena issta giidope issi ayiya aykko mishshe oykka uttadusi qasseka hannkora kushshe quumada uttidatho daanasu iizi aazi wosttizakoka erretibeyna qasseka sinththa baggara siine iizi aaze dessi.

Hayssa boota ta coo gaada be'eshin lo'ees izi aaza bootakonka erettenna makinay aykoka de'es qasseka keeththika dizathokka hanees ta coo gaada xeelishin bootazi loyththi loyththi lo'ees qasse lanqera maata masatiza miishikka ekki uttides.

hayssa oga bolla aazi dizakonka eretenna coogidi eqqiza maburati dizathoka daanees izi aazakonkka eretenna shin ta coogada xeellishin lo7ees bootazi lanqe bolla diza maatazi aykkoy loo7ees

Daro asati uttu uttidi waani zaakonka erettenna ista giddofe hankoyti iqquttida qasseka hankoyti utt uttida ta coogada xeellishin karetha mayoyssi waane zaakonka ta eretonta aggetes.

issi addezi izi aaz ooththizakonka erettenna ta coo gada xeellish lo7iza daanees ayfa bolla kareth masatiza miishi woththi ooththides achchazikka beetti diides ta xeellishe izikka lo7izadaana

Namu7u adeti eqi utiza isita gidope issi na7azi makina bolla eqides qaska hankoys gaxa bolla eqi utizes ta coogada makina xelishin zo7o makina dane7es eqayika de7es iza bolla iza aza eqako erike tokidayi

issi addezi eqqidi waanizakunka erettenna ayfa bollaka aykko miishi wothi ooththides qasseka may7o may7ozikka aazakkunka eretenna ta coogata xeellishin addezikka lu7ees guye baggara aykko miishi kadezaazakkunne

issi addezi huttu huttidi kude xeeles izi aati xeelli zaafunka erettenna iza lanqen tophiya bandaa masa tahazi kadees qasseka lanqara aykkon mish ka gees iza sintharakka aatey shin po dees gee baggarakka aykkon miishi xaafetu gu7o iza aadakunka eretenna

Hayssa boota ta coo gaada xeellishin keeththa keexxettizathokka daanes lanqan shuchchi aykoy dees shuboyka diza daanes izi aaza shubokonka erettenna ta coo gaada xeellishin keeththa buro keexeti wurikko loanathoka hanes iza ta xeellishin lo'es.

na7u addeti aazi ooththizousha erettenna ista giddofekka issi nozi aykkumish oykkutides qasseka issi nozi pute keedi uttiuttiza daanees ista lanqan biittay aykkoy dizadaanee izi aazakkonne erettenna zotizayssi

Daro asati eqqutiza ista giddoppeka na7ati naxalanne bullukkonne jancidi eqqida daaneetis qasseka ista giddoppe issineya kusha adafawutazi hankohti demmo sintha baggara aykko xuufo woththidi ubbikka iza xeelli di deetis issino qasseka istas yooti diza daanees.

daro keeththati lanqen lanqen deettes ista lanqen dummo aykko mishi xaafettizazikka ekutiza daanees qasseka mebrati kadizathoka daanees isti aazazi esizakonka erikke ta coogaza xeellishi keeththati lo7idan lo7oshin lo7ettenna

Issi afezi wanizalonka ereyena ta co gada xeelishin eqi uttides lo'izakonka Danes ayfan ayko miishi athi uttidi duge xeeli uttides izi azas xeekizakonka eretena

na'u asati eqq uttida istapekka issinozi adde gidishin qasseka issi neya maca macaya addezas aykomish imma uttadus izi aazakkonka erettenna addezi kushan qulum'idi oykko uttides

Daro asati issipe utti uttida. Isti aazo ooththizakoneka erettena. Ta coo gada xeellishin issi macasaya kusha quluma uttada coo gada xeellada dawus. Mayo mayozikka demmo booththadaan hanes ta coo xeellishin.

Heedzdzo addanayti uttidi kath midi deettes ista giddofe issi nozi waan zaakonka erettenna qasseka ista lanqen haaththika dizaatho daanees isti mizayssata cogata xeellishin lo'izatho daanees.

issi naya duge ziqqi gaata kushe miittazathokka daanawus qasseka issi naya kapha keetxappekkiyawus hankoyssi qasseka tamaresoppe pude bizathoka daanis ta coo gaata xeellishi naya ooso uttanakokko hanawus kusha lo7etha mietta didazee

issi maxasaya uttawuttada qasseka sintha baggara daro macati eqquttida ista giddoppekka issineya luke oykkizathoka daanawus iza ayss oykkizakonka eretenna izi lanqeratizara cougada utto macaso be addedos

issi macasiya eqqawuta dus iza aazas eqqidakunka erikki izi lanqara qasseka mooterekka dees macasiyota cuugaza xeellishin may7o may7ayssara do7isathoka daanoos qasse guye baggara katha keeththikka daanis iza aaza kunka ere

daro asati burqa giddon keeththi keexanatho hanettes iste aaza keeththi keexana hanzakonka eretenna ista giddofe issi nozi pude hamti didees qasseka issi nozi eqqidi iza xeelli didees

issi adezi waanizaakonka eretenna coogidi eqqagides qasseka kusheza coo qulum7anathonka hanidi izi waanizaakoka eretenna hupheya bolla dommo aykko miishikka aaththi uththides ta coogada xeellishin lo7izakko dannees

Heedzdzu asati hokki uttida istafekka issi nozi karetha may7o may7ides qasseka na7ati bootha may7idi hokki uttida coo isti ay ooththizakonka erettenna issi nozi pude denthizatho hanis.

Daro asati makina gidon eqi utida henitapeka issinozi kushya guye oyiki utides hanikoyis qaseka hamutizathoka hanes makinaza ta coogada xelishin zo'o masates

Hezdzdu asati eqidi haatha gusidi detesi, isti aazasi gusizakonka eretena co giidi gusidi detesi , ista gidoppe hankoysi eqidi xelesi Qaseka hankoysi hamutizathoka danetes, ista lanqani gede ixizasoyi dizaysako woxizadaka danwtesi.

Daro asati issipe eqqi uttida ista giddope na'ati booththa mayidi eqqida qasseka hankoran ayko miishsheta mayada uttadus kushiyaka iza wostidakoka erettenna qasse ista lanqqen issinozi aykko misile masatiza miishi oykkidi uttidi izia aaza oykkidi uttidakonne eretena.

Oydu asati eqi uttida ista gidopeka hedzdzati Ade gidishin qasseka issiniya macha ta co'o gada xellishin machaya zo'o mayo mayada utadus issti qasseka Botha mayo mayi uttida issinizi kushan ayko oyki utides

daro asati zo7o may7omay idi uttutida ista giddoppeka issi na yuuyada ay xeelli zaafunka eretenna qasseka issi addezi pude izi awu bagga xeelli zaafunka erettenna issi noozi qasseka kusha qulum7idi waanezaafunka erettenna

Oyiddu asati haaththa pude qolizatho kahanettes ista giddoppekka issi nazi pude bees qasse hankoyti haaththaoykkiti wosa zafonka eretenna ta cuuhada xeellishin tammato hissanatho kahanizatho kahanetes izaaza kunka erenna

Daro asati zo7o may idi uttuttida issa giddopfekka issi miya muyata ayelidakonka eretana dhogade yuuyorkatus qasseka sintha baggara daaza hupha bolla aykko miish kawothadus istimayo mayoyssi ubbayssikka mala gidessara lo7ees

daro addeti issife shiiqidi ay gouch zaafonka eretenna qasseka ista lanqen zo7o makiney eqquttides hankuyti bollara ay ma7izaafonka erettenna gedo woxxizasokka haneettes ista giddopfe issi nodi may7o may7o istaysamasatenna

issi addezi coo widi eqqageetis izi aadzda xeqqeza konkata erikki may7oo ma7ezi bollarakka aykkomiishe aaththeza qasseka garsara zo7o qasseka garsara demmo surezi hude salo masatis qasseka aaththo caammazi demmo karath daannis

Heedzdzu addeti eqquttida ista giddoppekka issinozi adda bolla wosta naan zaakunka erettenna kusha bolla aykkumush oykkidi izas wothanatho ka hanees qasseka hankoyssi coo gidi ista xeellees ayssi xeelle zaakunka erettenna qasseka hankoysi ahara boota xeellees.

5 ast eqid utida isitappeka 4ti ayko mishe idimid de'osona issinez qaseka kusha qalam'id wanizakonka eretena hankoyti qaseka poto dendidzasoka hanetes.

Uspuna asati eqquttida istafeka oyddati maca gidishin oyddati qasseka adde ta coogada xeellishin lo'izatho hanettes issino ziwaane zaakonka erettenna kushen aazi oykki zaakonka ta eellin eretenna

Hassa mithafonne keeththa lanqen eqquttides coo gadasa xeellishi mithati lo'iza mithafoko daanettes keeththazikka coo xeellishi lo' ees iste aazas wooththidakkunka erettenna haysses uttidakunka erettenna.

Hedzdzu asati pudden ayko miishsha bolla ke'idi isti pudden ayi xellizakonne erettenna ta c'oo gadda xellishin issinazas keeththe keexidanikka besiza hanetes qasekka haanikoyssi keeththa kexiza asadanikka masates izi azikko

daro asati issippe utti uttidda istta gidofekka issinozi pude baggara uttidi duges istas haasa'idi dees izi aazi haas'izakonkka eretena isttas iza lanqen daro miishshi de'ees aazakonkka eretenna geda baggara demmo wumbereti aykko booththi masatetees

issi addezi awu xeellizakunka erettenna bollara aykkomishi may7idi coo gidi xeelo xeelle qasseka lanqen tophiya mandiraykka dees isti ayssi woththizakunka erettenna ta cookata adda xeellishin lo7izathoka hanees

Daro asati utti uttida ista giddoppeka sintha baggara oyddo asi uttides qasse oyddatappeka heedzdzati adde gidishin issine a maca ta ista coo gada xeellishin kusha qulom7in uttida issi nozi qasse yeddottides.

aro asati issippe gididi utti uttida ista giddoppekka zo7o may7oora hara bota xeella dedawu iza awu xeelli zakunka eretenna qasse issi addey kusha qulum7idi awu bagga xeellizakunka erettenna bollara booththa may7o uttides.

Daaro asati utti uttida qasseka issinozi giiddon eqqidi waanizakkoka eerettena isstta giiddoppe haankoytti coo giidi xeelidi dettes haankoytti qasseka hasa'izathoka haanettes.

Hedzdzu asati eqi utida , estappeka na7ati adde giddishin qasekka issiniya macca ta coo gada xeelishin maccay wananaato hanizaako eretena. Ta heedzdzataka xeelishin lo7izaathoka daaneettees.

issadey miicidi coo gidi xeellees izi awu xeellizafunka eretenna qora bollaka aykko mishi wothe wooththilles izi aadzdzi woththizafunka erettenna ta gin coogada xeellishin pooto dendidathoka hanees

ichosho asati eqqi uttida ista giddofe oyddati adde gidishin qasseka issi neya maca addeta giddofe issi nozi ayfa bolla aykko miish aatht utides qasseka geedzdzo adde nati kusha qulun uttida

Issi addezi gaamo dunguza maydi manexera athidi Co gidi eqagides ta co gada xellishin Miccidi ayko gidi Poto dendanatho izi aza Poto Dendanako hanizakon Erike

Heezu asati equtida istapeka issiniya maca gidishin kaseka nam'ati adde issiniya coo ha xeeliza daanawusu ta xeelishin addezi demo gede iziko xeelidi de'es.

Daro asat hamutid detes, ista gidoppeka 2 asat banta hasa'ashe dosona. Qaseka qodha bolla gaamo dunguza wothi wothida , hankoytika wothi wothida, issi perenjez ulla bolla kusheza wothi wothides.

Ichachu asati eqiwotida ista gidopeka oydati ade gidishin qaseka issiniya mac'a addetapeka na'ati ayfa bola ayko mishi wotiutida qaseka ubika kushiya qulum'i qulum'i utida mac'iyaka kushiyan ayko misha ata utadus.

Heedzdzu asati eqqu uttida ista giddoppekka na'ati adde gidishin qasseka issineya maca. Nam'u ddetappe issinozi aykko mishi izis immidi deetes. Isti ay immizaakonka erikke. Ta coo gada xeellishin lo'iza miish imizathoka haanettes.

ichashu asati eqquttida ista giddoppe na7atikka adde gidishin qasseka hidzdzati maca oyddati kushan aykko miish oykki uttida qasseka ista lanqedzayssi kushan aykkokka oykkifenna ta coogaza xeellishin asas imettiza eqqa daanees

issi macasala eqqada ay haasay zaakonka erikke izi kusha bollakka aykko miishi dees qasseka sintha baggarakka izi aazakkonne dees guye baggara aykko xuufekka xaafeti tihes iza may7o may7ozi ta coo lo'eis

Ichosho asati equuttida ista giddoppekka na'ati maca gidishin qasseka hankoyti adde macatappe issinnea koshan aykko miish oykka wottadus ta coogata xeellishin pooto dendizatho kanettis qasse hankoyssi aypa bolla aykko mishikka wothothetiths.

Daro addeti issife uttidi haasayi di deettes isti ay haasayi zaakonka eretenna hista giddoppe issino aykkomisho oykki uttides qasseka issinozi kusha qulm7idi utti uttides qasseka hankoyti ay haasayi zaakonka haasayidi deettes.

Daro asati eqqi uttidi ichchoyssa xeellidi deettes issti aazisi xeellizakonka eretenna ista giddoppekka issi macasaya miicade duge xeellaws qasseka issi noozi kusha zokka mala botan woththidi xeellis hankoytikka demmo manaxira aaththidi xeellidi deetes

daro asati eqqottida qasseka hankoyti uttuttida ista giddoppeka issineya aykkunshi qoora may7ada eqqawuta kushafa qullom awtagi ista aazas uttidakonka aazat eqqizakonka eretenna qasse issineya kushanay kunishi kawoy kawuttas.

Daro asati pude hamutizatho kanetes isti aazas hamutiza qunka erekke ista giddoppe na7atikka gammo dunguza phodhan mothizatho kaanetes qasseka ayfa bolla aykko miishika deexizi aaza kunka eretenna qasse issinneya coogada ista xeele.

Oyddo asati utti uttidi aazi ooththizafonka eretenna ista giddoppe na7ate adde gidishin qasseka na7ati maca isti aazi ooththizafonka erettenna husha bolla macaya aykko mishikka oykka uttadus.

Daro asati eqi uttides uttida istappeka issi adezi gamo dunguza mayidi izi wanizankonka eretena qaseka macaya kusha kulumada eqa uttadus ta ista co'u gada xeelishin ayko mishshii siyizatho danetes

hayssa ta coogada xeellishin lo7ees izi aaza bootakunka erettenna shin ta coogada xeellishin shuchchara keexettida aykku miishi daanees lanqen caakayka dizaatho kahanees izi aazakkonne erettenna

issa dezi ayssis eqqezakunka erikke coo gidi exeellees guye baggara qorqoroy mithi aykko miishi dees izi waanezakunka erettenna may7u may7azi booththanne aykko miisha ta coogada xeellishin lo7ees

ichosho asati eqqu uttida istafekka issineya maca gidishin hankoyti demmu adde isti waanana handzaakonka eretenna ta coogada xeellishin kusha qulum7uttida istafeka issineya pude xeellizaathuka hanawus

daro asati bonco ekkidi awubuzakonka erettenna ta coogata xeellishin tokka naathuka hanees issi nozi hanko addeza eele coogi diizi ayssi xeelli zaakunka erettenna isti tokka naathu ka hanidzaathuka meettes

Daro asati issippe gididi hamutishe de7eetes isti awa hamuttizakkone erettibeena,ista gidoppekka issinozi kushan aazo oykidakoka erettena,gede hayththan wothidees,coo giidi hamuththu hametetees,lanqqan de7iza maatati ubbaykka lo7eetesi.

Oga bolla nam'u makinati tas betetes issita gidoppe issinozi benta bukizazi danes.ankoysi bitta efiza Danes. Ta c'o'u gada xelishin zo'o makinazi lo'es. Qaseka onkoysika lo'anatho hanes

issi oga bolla issi macasay coo gada pude hamta dido iza awu hamtizafunka eretenna izi lanqe bica qabbayettiza miisha aykkoyka eqqotide qasseka duge baggara maatashi maatazikka melida daanesta xeellishe coo gidi lo'ees

Daro asati eqqidi kusha wosti zaakonka eretenna qasseka qora bolla aykko miisha aaththutida qasseka hupha bollaka booththa miish izi aazakkonna eretenna ooththuttida sintha baggarediayssi ista bessidathokka daanees qasseka aykqo bollan aazayshe xaafetutides.

Daro asati issife eqqidi kare pittiza daanettes ista giddoppeka issi nozi puda awu xeelli zakunka eretenna qasseka hankoyti eqqidi waani zakunka erettenna isti aadis eqqidakunka erettenna ta cookata xeellishin asa pude yizayssa eelleza ganawus.

Haysa ta coo gada xeelishin asata kushe ke'i ke'i uthidies isti wostanas kesidakonka eretena ta gin coo gada xeelishin lo'iza daanes kushezi hanko ada kushe gin karethi lo'ena.

Issi macasiya uttada waan zaakunka erettenna guye baggara tophiya banderekka dizathuka nees macasiya kusha wostizakunka eretenna iza aaza bollo wothizakunka erettenna ta coogada xeellisho macasiya lo,izathuka daanawus.

Daro asati eqqi uththidi pudde kushshiya bessididdettes issiti ayissis bessidakkoka erettenna ta c'ogadda qoffishen qalla gelisizokka danettes issinozzi gedde ta dhelishshen mayo mayo loyzakkokka de'es.

issiade zi kusha bolla aykko miisho oykkidi equtides ta coo gaada xeellishin addezi may7o may7ara karethanne zo7onne may7dishin ta coo xeellishin lo7ees addezi eqozikka coo footo dentizatho ka hanees izi coo xeellishin ta lo7izatho kahanees

daro asati sintha baggara eqqidi isti aad ooththizaqonka erettenna ta coogada xiillishi pushe pude denthidi qaala gezdzathuka daanettes isti may7u may7ozikka lo7ethi lo7ees mule kareth daanees

daro asati issippe gididi kusha pude denthothida ista giddoppekka issinozi kushan aykkomishi oykkotize qasseka waraqatepka oykkida daanettis coogaza ta isti eelishin lo'eettes mayo mayozikka kaarethanne zo'o

daro asati utti uttidi ha asi aizaatho haneettes ista sinthan sinthan haaththikka dizadane izi aazarakkone issadezita coogada xeellishe kusha qulun uttidi aadzi xeelizakonka elettenna hankoyti qasseka xaafizathoka haneettes

Uttida duthay aykkoy aykkoyde iza giddan qasseka gede baggara issi addezi uttidi waanizafunka erettenna coo gatata keeththa xeellishin lo'izaththofa daanis gorfetoyssikka booththi masatis iste ayssis hessa gorbidafunka erikke

na7u asati deettes na7u asatappeka issi nooze utti uttides qasseka issi noozi eqqu uttide eqqu addezi may7o may7ozikka zo7onne karet xalla ta cookata xeellishin addezi haasa anatho kahanees hankoyssi demmo uttidi haraso xeeles

heedzdzu addeti eqqoteda ista giddopekka na7ati ayko mishi menteretidi deettes qasseka issinozi eqqidi ista xeelles ta co gaaza xeellishi may7o mayi7ozikka lo7iza asa daanees iste ay oothizakonka erettenna

ichoshu nayti betidi deettes ista giddoppeka oydati maca gidishin qasseka issi nozi adde addezanne macazanne issi macera uttuttida qasseka heedzdzu macati equtida ista heedzdzu macatappe issineya ayfan aykko miisha aaththada qasseka kushshen aykko oykkada haasayadidawus iza ay haasay zaafonka erettanna

Loyithi betidi didayiti hedzu ade nayita eti shucha tokid awu efizaki eretena qasika hankoti lanqeni dizayiti pitidathoka hanetesi maccasiya kushiya huphiya bolla othidathoka hanawusi

Heedzdo addanayti maata makina bollafe dugo bothi didettes qasseka buden issino eqqidi duge sugi didees istas qasseka hanko issi eqqidi waani zaakunka eretenna awugizaakunka ereten.

Daro addeti issippe eqqidi makina bolla aykko miishshi caanidi de'etees; isti aazas caanizakonka eretena; may'o may'ozi coo gada xeelishin zo'oka masatees izi aazakonne.

daro asati hokkidi isti ay ooththizafonka eretenna ista giddopfekka heedzdzati sintha baggara worqe aazish ezipute kessi bidettes ta coogada xeellishin isti ooththiza oothtozi lo7ezaxofa daaneettes istika bayntas kalo eq

Na'u asati isti aazi yeggizaafonka eretenna yeggidi deeta ista giddopfekka issi nuuzi adde gidishin qasse issi neya marcaa iza macaya bollara may'oyssi booththa masetis qasseka addezi hupha bolla aykko miishikka wothi wouthixis

Issi addezi mooreto oqata ubba shiishidi hawukkokko koochidides iza awu hoochchizahunka erke ta coogada adda xeellishin hupha bollakka aykko miish woththides qasseka duuna bollakka aykko miish woththides gada nan qendzaza eqabushfalli izaathu ka daana

daro asati issipe gididi oga pittizatho hanettes ista aazas pittizaakonka erikke ista giddopfeka issinozi duuna bolla aykko miishi wotha woththides qasseka hankoyti aypa bollaka woththe asikka dees ista aazas mothizaakonka erikke cogidi pittettes

daro asati issipe gididi oga pikidi deettes hankoytikka qase addene macane issipe gididi geda baggara pikidi deettis coogaza ta xeellishi may7o may7oozikka loo7ees issineya eqqada xeellizaathoka hanawu

daro addeti lanqan keeshsha mala oykkidi aazakkonne gujji dideettes ista lanqen qasseka makinay bica masatiza maqinay eqqi uttides lanqara addezi waanezafonka erettenna woxxanathuan zeeyee

Issi addezi hupha bolla ayikko misha woththidi doona bollakka ayikko misha woththidi izi awu gusakoneka eretenna. Kushan qasseka ayikko misha oyikk utti des .Iza lanqen zo'o masatiza makinayka eqqi uttidadaani issta coo gada xeellishin.

Hayssi azakonka eretena karda bolla tophphiya bandirayka dees asa potoyka dizada hanes izi aaza kardekonka eretena ta coo gaada xeelishin faydakko dan hanees izi azesha.

Ichashu addegi iste aaza eeqqizakonka erettenna istape issinoozi kusha wosseza kunka ta erettenna hanokoyso kusha quluphi uttidi eqquttides qasseka issinoozi aaza miishakkonne bochchidi dees.

hayssan tophiya bandiranne issade doyssi coo giidi xeellees izi aaza karde kunka erettenna ta cun coogaza xeellishin payda diza kade gigayssa daanees isti ayssis woothiza ukunka erettenna

issi naya uttada haa xeelladay dawus iza aazi xeellizaakonka eretenna issi kushyian nashiinal aydde masatiza miish oykkauttadus hanqo kushan qasseka dabitare maasatiza miish oykkauttadus iza aazi ooththiza

hayssi aaza miisha gidanka erikke coo giidi kusha iza lanqe wothi woththidees iza ta coo gaaza xeellishi karethi daanees qasseka bootha masata miishikka giddan dees izi aaza miishafonka erikke ta coo xeellishi lo7izakoka daanees

Daro asat tophiya bandira pude kesid wanizakonka eretena! Ista gidon issi oz gamo dunguza may uti utides. Qaseka lanqan shuch matay ayko itay de'es.

Daro asati kusha qulum'idi waanezaafunka erettenna ista giddoppe issi nodzi dunguza koppiya koppe'i uttides ankora qasseka dunguza may'o may'awuttadus isti waana hanezafunka erettenna kusha qulum'idi utta geda

Issi adeyi eqqidi ayikko mishshe oyikki uttides.qasekka ayifa bolla aththi uttides .izzi azakokon erikke taa gada adaa xeelishinn hasayizakoka Hanes.qasekka guye bagara Gamo duniguza masatiza mishshi qaphphetti uttides.

hayssi aazakonka erikke, daro phuphphule masatizaysa giddon booththanne maata masitiza miishakka betides, izi aza miishakonka eretenna, ta coo gaada xeellishin lo'izathokka daanees lo'es.

daro addeti issife shiiqiti eqqotida ista giddoppeka issi nozi kusha guye woththides qasseka hankoyssi polu7utides hankoyssi sinthathoka kusha bolla aykkomisho oykkutize izi aazi oykkidaponka erettenna qasseka guye baggara dayssi kusha duuna bolla issi othides.

na7u asati baynta giddon oyketuttida isti maqo may7ozikka lo7ethi lo7ees coogazasa xeellishin hankowadezikka eqqidi ista xielliza daanees qasseka gede baggarakka eqquwadey ista xeellees ubba botazikka lo7ees

daro asati issipe kusha pude essi oththida ayssis essi zakonka erettenna may7os may7ozikka booth booth xalla ayssis may7i doshaka erketa coogin xeellishin pude si7eesso kushezi lo7izathoka hanees

na7o hasati baynta giddon saro geetetti biizeete na7atappeka issi nozi adde gidishin qasseka issineya maca guye baggara tophiya bandaranne qasseka na aazakonne lanqellees izi aazakonka eretenna cogaza xeellishin lo7ettezo na7atikka

Daro asati utti uttida ista giddoppekka pude bagqara uttoyti aypa bolla ayko miishikka woththida qasseka issi nuuzi kusha qulum7u dide qasseka hanko issi kusha bolla aykko miishikka woth uttide iza aaza kunka eretenna.

Dara asati eqidi isdi adey hasayizaysa siyishe detes ista gidope hasayiza adezi kusha pude denthi wostizako ertena qaseka na'u adeti co gada xelishin gede bo'ayaka dizatho hanes

na7o asati utti uttida istafekka issimozi adde gidishin qasseka issinoya maca isti ayssus uttida kunka eretenna qasseka guye baggara topphiya bayndirekka deees izi addezi kushan aykko miishikka oykko uttides izi aazeykkida kunka erettenna

Daro adde nayti issippe eqqidi pooto dendizatho hanettes. Istappeka issinozi kusha pude denthi uttides qasseka hankoyssi aykko miishako oykki utides ta ista coogada xeellishin lo7iza danettes.

Hedzdzu adeti sinthan eqidi wanizakonne eretena izata gidoppe isinozi ayiko besidi hasayidi de'ees ista gidoppe na'mati qaseka izi hasayida siyidaton hanes qasika isinozi kushiya wostidakonne eretenan

Daro asati utti uttidi aazi ooththizawunka eretenna hista giddoppe issinozi xiskizathoka haneettes qasseka pude baggara tophiya bandiray deya laqara issadenne issi macasi utti uttidi haasayiza hanzeykka istamesena.

Daro asati uttutida ista giddoppeka issinne kusha wussiza kunka erettana qasseka ubbata bolla sintha sinthan aykko miishikka dee izi aazakonka erekke ta coo gaada ista xeellishin ubbatikka lo7izakko daanettes

oyddu asati eqqi uttida ista giddoppekka na7ati maca gidishin qasseka na7ati adde isti aaza eqqidakunka erikke qeerinayta sinthan eqqi uttida ista giddoppe issineya qeerinayo wossizakonka eretenna cabaxana hanazesha erike

daro asati uttuttidi waanizaakonka erettenna istafe macatikka qasse addetikka deettes ista giddon issi nozi kusha wosti zaakonka eretenna issi nozi qasseka coo gidi pude xeellees

Issi addezi makinna lanqqen iqqi uttides .izi azis eqqidakko erikke. Ta coo gada xeelishin, issi tirafiike polisekka danes. Izay azas eqqidakkon gidorakka issi kuushshe bettes. Qasekka lanqqera addeyssikka bettes.izay ay hasidakkonne eretenna.

Daro asati hasha bola tophiya bandira masatiza mishe athidi wanizakoka eretena ista sinthan issinozi eqidi ha pude xeles hankoyti qasseka kushan esidi hara baga xeletes isti awa xelizakonka erike lanqan diza matazika xilishin lo'es

issi adezi puddeki ana to hani zi waan zaakon karettenna kusha issi nan shuchcha moothidi qasse issi to7ademmo shuchcha mothidi qasse hankoyssa gadan wothazakko daanees pude izikki ana hanizey waanizesha eretenna izi may7o may7ozi cogazata xeellishin lo7ees

daro asati coo gidi eqqa gida keeththazikka guye baggara dizayssi keexxettidi wuribenna aykkokka hanibenna coo gidi keeththa lanqan eqqa gida nanqara demmu biitta aykko kadiza daanee issi noozi hara may7o may7ides histaseton ammasatina

Daro asi uttutidi waani zaakunka eretenna ista giddoppeka issi macasiya iza sintha baggara aykomish wothada iza waan zaakunka eretena kusha dommo hupha bolla woththizathoka hanawus ta coogada xeellishin asati ubbikalu izathoka daneetes.

Daro asati utti uttida ista giddoppeka yeecha masatina may'o may'iti kusha qolum'ada uttia asikka dawu qasseka issi neya duunan aykko miishi wothada hara bota xeelladedaws qasseka kusha bollaka aykko miishikka oykka uttatus

daro asati eqqu uttida ista giddoppekka issinozu kusha kude denthoththides qasseka hankoyti kusha duge woththida isti ayssi woththizakonka eretenna qasseka isti may7o may7ozikka issino daanenna isti ta coogada xeellishi lo7izathoka daanettes

daro asati utti utidi ay ooththiza funka eretenna ista giddofe issi noozi aykko galabaqi diidees qasseka issinoozi aykko miishi be7idi dees ista giddofe issinozi qasseka ayu awukkokko xeelidi dees

Issi addezi uttidi aaza haasayisafunka eretenna ta coogada xeellishin sinthan eqo mishazi aazesha coogada xeellishin lo'enna addezi xeellin lo'izathoka daanees izi hupha bolla aykkomish ka woth uthitis.

Abi ahimede gida adezi uttidi aykko miishe haasayididees kushe apude essidi waan zaakunka eretenna lanqen qasseka topphiya bayndireyka dees aykko miishikka lanqen dees izi aazakunka eretenna

Issi adey barka coo uttidi daro asata dubusha dubishsishe des hegatuppe issinazi dabutera masatizaga xelidi des ankora demo issi macashiya dabutera doya wothoysa xelidi des

daro aasati iisipe gididi gadeza bookkizaako daanetti hankoyti qasseka xeellettes guya baggara diza uuthazi aykkozi lo7eth lo7es coo giidi asatikka hanizayssi bude hu7a bollakka wothoys ubbi lo7es ista bolla

daro macanayti issife shiiqidi awubizafonka eretenna qasseka ista sinthara gammo dunguza may7ida macasa durakka de7awus qasse lanqara qeerinaytikka deeettes ista aazi ooththizafonka eretenna ta cogada xeellishin ubba macasatikka bottamay uttida

birahaanu bizaddezi coo yiidi haa xeelles zi ay xieli zakonka eretenna qasseka guyera maxaafa masata meeshi kadizathuka daanees izaazakkonne coo gazakaza xeellishin do7izathu kaanees ordutetis

issi addezi eqqidi aazi yootizaafonka erettenna aykko mish may7idi may7o may7otzikka lo7ees cookazata adda xeellishen aykko mishe haasay iddizathuka daanees iza aazi haasaye zaaponnee guye baggara aykko xuufe xaafetute deizazakkoee

Daro nayti eqqidi katha akki dideettes ista giddoppeka issi nozi kusha wost zaakonka eretenna qasseka sintha baggara dayssi ista katha gugi dideettes ta coohaza xeellishi kaththa zillo izaathoka mal7izaathoka masatees.

Heedzdzo hasati uttuttida ista fiddoppekka na'ati macagezishin qasse issi nozi adde macatappe issi noy qoran aykko miishe kadiis qasseka ta coogaza xeellishin hasatikka lo'izathoka daanees guye baggara aykkohi xaafetuttidako daanees.

Daro asati eqqotida isti aazan eqqida muka erikke ista giddoppeke na'ati waraqate masaliza miishi oykkotida isti aaza oykkida muka erikke qasseka guye baggaradziza makinazi hu'e bolla aykko miish kacaanuutides nanqeradzadza eqqatikka lo'eth.

daro asati eqqu utira ista giddoppeka sintha baggara na7u macatika deetes isti kusha qulum7idi sy xeellizakonka eretenna ista giddoppeka issinea macaya kusha bolla aykko miishikka oykkortadu sintha baggarakka qasse aykko miish uti utides iz azi gididakonka eretena

Heedzdzo asati equ uttida isti u7azi ooththizakonka erettenna heedzdzatappe issinozi booththa miish may7otizes qoodha bolla coogata xeellishin heedzdzatikka lo7iza daneettis istape issinozi kusha wosti zaaon.

daro macati aazi ooththizagunka erettenna ista giddoppe na7ati qeeridhawoykkidi uttuttida hankoyti qasseka coogidi uttuttida ista giddon issi neya shaarakka masatawus

daro asati giyan uttuttidi bayzidi doossona istafeka issineya qeerii rabay7ara awu bizaakonka eretenna ta coogada xeellishin issineya ha eeliza daanoos

daro asati barka uttidi gaazeqa nababidi doossona izaappeka issi noozi bootta shemiza may7idi coo gidi qoppi didees izi aazi qoppizaafunka eretenna qeellishinka karethi daanees

Ta boota xeellishi manara masatis izaappeka daro asati ba baanaso buaanaso boota biidibeettes; issi nozi waan zaakun karettenna eqqides coo giidi eqqutis issi macasaya demmos zo7o may7o amay era hamtade loos.

Daro qeeri naythi uuththi7uththidi thamaariidde deeththes; issa giddoppeka issinozi hara bootha xeellidasho hadaagee qassikka hammothi dizaassonkka haneeththes; i ay thaafizaakkokka erikke; isththa lanqqen sinththan diya na7ithi aazee oykki7uththi des; bicanne aykko maatha malathida miishsha.

Hayisa ta co gada xelishe giya masates maca asati oto ayikkoka ekidato danetes qaseka guye bagara para zo'o ze azesha deas ta cogada xelishe botazi loizatoka danes qaseka hanikko bagara makinay eqizatoka hanes.

darro assati makinna laniqeni eqi uttidda esiti azasi eqidakoka erttena ta coo gada xelishini makinazi bothanne gede matta maasatesi hanikko asati kushiyani ayiko misha oyikki utidda izi ayi oyikidakko erretena hanikko makinati zo'oka malatesi

Issi makinazi eqquttides. Iza giddofenkka daro asi dizathoka daanes. Qasseka hankoora kare baggara dizaara naxala may7ada awu bizaakonkka erettenna. Qasseka makina sinthara de7iya asati eqqidi awu bagga xeellizaakonkka erettenna.

daro asati uttuttidi duge xeellettes isti aad xeelli zaafunka ebekke ta coogada qoppishi duge koaasi biizatsofa daanettes keeththazikka ta coo xeellishin lo7ees isti may7o ma7ozikka bicama asatees qasseka issino zipusha pudde kessidi waan zaafunka erettenna

daru nayti tamare sundizathoka daaneetis cooegaada xeellishin issi naya diskanathoka hanawus hankora qasseka duge pokkadizatho kahanawus ista lanqedizara xaafizatho ka hanawus iza aat xaafizaakon

daro asati eqqotida issa giddofeka duge baggara santhee aazey eqqidees hankuti qeernaytikka daro nayti deettes ta coogada xeellisha hayssi bootazi giyakka daanees issi macasay eqqada gede haasayade zaathoka hanawa

oyddo asati eqqu uttida ista giddoppekka lanqen macanne addenne gidishin qasseka issi lanqan na7u addeti eqqida ista aaza eqqidakonka eretenna bolla baggara may7o may7oti ubbatayssikka buoththa ista aazas ma7idakonka erkke

Daro asati eqotida ista giddoppeka issi nozi zo'o may'idi booththaka may'ides giddora qasseka duuna bolla aykko miishikka woth ooththides iza aazakkunka eretenna sintha baggara dizaara qasseka zokko bolla aazakkonnu wotha wodotus

Daro asati utti uttida ista giddoppekka issi macasiya pute xeellade doos qasseka hanko issi duge xeelle izi aat xeelli zaakunka ereki ta coogada xeellishi boottazikka lo'izathokka kammasatis hanko era bica may'ata kusha wosti zaakunka eretenna.

Daro addeti haaththa giddon geli uttida. Isti aazasI gelidakone eretenna ,qassikka na'ati eqqi uttida isti aazas eqedakone eretenna. Ta co gada tseellishin haaththazi urqa maasates.

Daro asati eqqi uttida qasseka issi nozi aykko miisha giddo gelidi utti uttidi kusheza pude denthidi waanizakunka erettenna hankoyti iza eqqidi xeellettes isti ayssis eqqizakunka

Daro asati issipe eqqidi giddon diza asata xeelli dideettes izi aaza boncho honneka erettenna hankoyti durizathoka hanettes issi nozi pude woxxanathoka hane izi waanu zaakunka erettenna kusha wosti zaakunka erettenna.

Daro nayti haaththa lanqen eqqotida istiaaza eqqidakkunka erettenna ta coogaza xeellishin le7ethi lo7es haaththaze qasseka lanqe miza maatati ubbi lo7ettes isti aasis deqqidakunka erettenna.

Daro miizati hamutizato danetes ista gidopeka isiniya sintara dizara zo'o masataws qaseka hankoti karetha ta c'o'u gada xelishe miizati mata manaw bizato hanetes xelishinka lo'etes.

Daro asati utti uttida isitta gidoppekka hanikoyiti gede haththa laniqe shiqidi uttida .isitti azakonee laniqanni laniqanni kexiqe mala kexxi uttidakka Hanes .qase ma'ozakka gadanni woththidadakani hanetess.coo gada xeelishinn botazzi lo'izaththogadani haness.

Issi naya Gamo duniguza mala masatiza mayada ichchachu utadusi iza azasi ichchidakkonne erikke ta co gada xelishini naiya looththa loawusi qasekka guye bagara haaththi dizaththokka hanees iza ichcho mishshazikka loesi

daro nayti utti uttida ista giddoppekka sinthara dizaara kushan aykko miish oykkawutatu qasseka lanqeredza naya borsa giza masatha mish oykkawutata guyeredeyti kusha wostiza unka eretenna izi guyera didayssi kase aazish oykkaotitis

eIchchashu asati eqqotida ista giddoppeka oyddati adde gidishin qasseka issineya maca ta cookata xeellishin ubbatikka mala mala may7o ma7idatho kahanettes ista giddoppeka issineya maca loyetha lo'us.

Issi nayiya eqada poto dendizathokka hanawus qassekka ula bolli aykko miishshi qachcha uttadus qasse kusha bollikka ayko miishshi des izi qanthan maathazi aykozikka des lo'es izokka ta coogada xeellishin qoodhan diya miishaara aykaara lo'awus.

Issi neya makina bolla ke'ada waana zaafonka erettenna husha gede ha wothothadus may'o may'ozikka qasseka zo'onne bolla baggara kareth may'awutadu garsan makinazi karethanne booththa masatees

huddufu natikka issife gididi eqqotiza ista giddoppeka laapu nati bootha may7ida qasseka issi no zi qora bolla aykko miish woth huttizes qasseka hankoyssi kusheta bolla zokkan aykko may7idakka daanees qasseka maca kushan aykko miish oykkadus iza aaz oykkida konka eretenna

Issadezi mithaza oykkidi eqqotida izi ma7o may7o izikka bollaran boothth gidishin qasseka may7a bolla aykkomishikka wothe wooththi dis coo gaarata adda xeellishin bootara obika lo7ees uuge baggara dummo haaththi gukkizasoka hanees.

Ichu saasati haaththa giddon deettes ista giddoppeka oydati adde gidishin qasse issinneya maca maca kusha wostizaakunka erettenna qasseka issi addezi pude xeelles izi awu xeellizaakunka erettenna ista giddon coo haaththa giddan beyshilo7eettes.

Maccati utti uttidi aazi ooththizaakonka erettenna pude issiniya xeellade dawus na'ati qasseka duge waanizakonka erettenna istafe issiniya kusha aazi oykkadeesha pude immade dawus izis.

oyddun addenayti eqquttiza istappekka na7ati duga xeellettes hankoyti qasse issinoza xeellettes issinozi awu eelli zaakunka erettenna ta coogaza xeellishin izi waane zaakunka erettenna

Na7u asaki uttuttida ista giddoppe issi nozi macaso aykko miishi xaafisidiidees izi aazi xaafisizakonka erettenna macasa aykkomishi may'a uttadus ta coo gada xeellishe lo'izasoka daanawus.

Hezdzdu asati betidi detes, ista gidoppekka na'ati Ade gidishn qaseka issinya maca , ha adezi eqi utudes , qaseka hanko adezi uti utides, qaseka issi macashiya uta utadusi, iza azis utidakoka erike ,kusha demo ayko misha bollaka wotha wothadus.

daro asati eqqi uttida ista giddoppeka issinozi uttidi aypa bolla aykko miishi woththidi azi xeellizaakonka erikke qasseka issinozi uttidi kushara aykko miishi ooththidii dees hankora qasseka eqqada isti hanizayssa xeellade dawos

Qeerinayti eqqi uttidaista gidoppekka issiniya kushiya wostidakonkka eretena qassekka sinththa bagara mastawute masatiza miishshika dees. Izi addezi wostidakonkka eretennata coo gada xeelishin qeeri nati lo'izaaka daanetees.

heedzdzu macasati eqqutidi aazi ooththazakonka eretenna istappe issi neya ayko miishi issi macases immadedos qasseka issi neya uttada ayko qoradezathoka daanawus iza aaz ooththazakon

issadezi eqqutidi aykomishi bessi didees izi aadi bessizagunka eretenna ta coogaza xeellishin guye baggara saafetu xaafoetoyssa bessa naatho kahaanees cogaza ta xada xeellishin kusheza pude denthuothidafo kahanees

daro macasati utti uttida isti aazan uttidafonka eretenna ta cuugada qoppishin yeeho yidathoka hanettes bolla baggara naxala may7imay uuttida hankoyti qasseka pargemaa uuttida ipayssi uttidafonka

Na'o asati ekotida ista giddoppeka issinozi zokka oykkidi waan zaafunka erettenna mayo mayozikka kareth bicha aasis mey dafun ka eretenna qasseka macaya aykkonmishi xaafa dedas za aazis xaafu zaafunka ereten.

Daro nayti eqqotida isti aazat eqqezakonka erikke qasseka sintha baggandzazayssi gammo dunguza masatizazi uba bolla wothi ooththides ta ista coogaza xeellishi qeeri nayti lo'izathofa daanettis duro tana qoppanathoka masateth.

Adde nayti issippe uttidi baynta giddon haasayiza daaneettis ista giddoppeka issi nozi eqqides eqqiti duge ista xeellide haasayis qasseka sintha baggara heedzdzu nayti uttuttida ista giddoppeka naati adde gidishin issi neya maca isti baynta giddonka hasayidide.

Na'u asati woxxanaththokka hanetes. Kusha pude essidi waanizakkonne erettenna. Ta giin coo gaada xeellishin isti kuwase ka'izaththakka hanettes. Kusha toha wostizaakonne eretena ta xeellishin.

Daro addeti waannizakonkka erettenna istappe booththa ma'ida asi zo'o ma'ida asi bica ma'ida asi kuummi uuttides ta gin coogada xeellishin isportte ooththizaththoka hannetes hankoyssi gin waanizaakonkka erettenna.

daro addenayti issife uttuttida istafeka hankoyti eqquttida hankoyti qasseka uttuttida ta coogada xeellishin kaasi aykko beyi diiza daanettes ta xeellishin lo7ettes

daro asati eqqi uttida isti waan zaakonka eretenna ista giddon issi nozi aykko miish immidi dees hankora qasseka kusha wosti zaafunka erettenna ta coogada xeellishin pooto dendizatokka hanawus

issi nozi woxxi didiza daanees topphiya bayndiray qasseka may7owa bollakka izaas deees izi aadi xawos woxxizakunka erettena awu bagga woxxizakunka erettena coogidi eqqidi kusha izi wostizakunka eretten

Heedzdzo asati woxxi dideetes istafeka issi nozi woxxizayssi kusha woste zaafunka erettenna qasseka issi nozi gadan kundidi urqara mooretidi waane zaafunka erettenna hankoyssi coo woxxe.

issi addezi woxxi woxxi woxxi kallidi issintho ke adis giidi kusha kude denthoothidis he addezikka yysmay7oysi biccamasati xooxelishen caammay demmo zo7onne zo7o

Daro nayti issippe shiqi uttida ta c'u'ugada ista xelishin kuwase ka'izathoka danetes. Qaseka ista gidoppe issinozi kushiya pude denthidi wanizakonka eretena issinoy demo issina hashe bolla kushiya wothi wothide izzi azasi wothidakonka erike.

Daaro addeti issipe gididi pohoto dendizatho duge xeellidi deetas qasseka issinozi gadan utti utides izi aazas uttidakonka erekke ta coo gada xeellishin bollara may7oyssi bicca masatizayssi ubbayska lo7ees qasseka garsara zo7o mayi uttides.

na'u nayti aykko miishshi ka'idii dettes ista giddoppeka issinozi adde gidishin qasseka issinoya maca hankoyti sintharanne guyenne uttidi aykomiishshi xeellidii deettes isti aykko ay xeellizakonne eretenna

na7u asati kowaasekka iza daaneettes ista giddopfeka issino bollara zo7o mayutides qasseka issinozi boothth may7idi pude woxxiza daanees coogaza ta xeellish istika iza kaassazi lo7izathuka hanees qasseka naazikka lo7ees

daro asati eqqidi sintha baggara diza oyddon addenayta xeellidi deettes ista giddoppeka issi nozi issi naabayizaatho ka hanet qasseka guye baggara issi nozi kude guppize waanizesha eretenna ta coogaza xeellishin may7u may7arabara lo7eth

Daro asati uttiuttidi equtidi daro asi dees isti waannizafunka erikki eqqoyti pudekka guppetes waassetes kushara kushara oyke tuttidakko daanettes isti waannizafun ta coogaza xeellishin kaassa coonnerakka daanettes.

Daro nayti kuwaasa fe ezaatho kahanettes ista giddofe issi nozi wosti zaakonka eretenna kusha qasseka lanqa izayssi pute guppizey waan zaakonka eretenna kowaasa bolla putikkiya natho kahanees qasse lanqa rade ainadzi hamutizatho kahanees.

Hayssa boota ta coogada xeellishin koaaseka iza bootakka daanettis lanqaran lanqaradizayssikka lo'ethi loo'es zo'oy maata masatizayssikka deees ta coogada xeellishin boota ziloo'ees izaazi ka ettizakonka erkishin lo'ees koaasi ka ettiza daanissa qoppishin.

Kuwaasaka iza addeti pude woxxi didetes kuwaasakko ista giddofe issi nozi woxxizathoka hanees hankoyti qasseka eqqizo waan zoorettenna issi naayi qasseka kusha pude denthidi woxxizathoka masatees izaazakkoee.

hayssi aazakkonka erettenna ta coogada xeellishi gabtarekka masatees bolla bolla aykkomishi xaafetotides ababaykka dizaatho daane ta xeellishin coogada xeellishi lo7ees

Haysi lo'iza eqa danesi. Karetha bootha aykoy de'izaysara lo'izathoka danesi. Iza aza azakonka erike ta gin coo gaada xeelishn Hatha ayko pentisiya mishika Danes. Eqazi gin lo'iza mthoka Hanes, izi aza azakon. Ta co qopishin ....

issi makinay uga bolla ayssi deqqe zaafunka eretenna qasseka iza lanqen issi macasaya qeeridhawykkada pude hamtade dawus iza awha omitti zaafunka erettenna qasseka issi addezi dhoqu bidiwaan zaafunka erettenna

Daro makinati issipe eqi utida isti azis eqidakonka ereyena ta coo gada xeelishin bothan karethan zo'on dizathoka masates isti eqo kethazika lo'es isti azas eqidakonka eretena bayzanaw haniyonashin

Ogiya bolla issi bajaje eqqutides iza azas eqqida konka erikki qasseka lanqara mootereykka eqqidatho haniis sintha baggara gammu arbamiceza mishi ka xaafetuttides ista aazas xaafidakonka erikke ta coogada xeellishin bootazi lo'ees

Issi addey eqqi uttidi motoriya aykko oothidi dees izi aazi oothizaakonkka erikke. Qasseka lanqqen baggara issi na7azi pude hamuttizathonkka haneettes ta co gaada xeellishin addezi motora quccizathoka hanees Izikka lo7izaathoka danees.

daro makinataranne asatarnne isife eqqotiza isti aadzezan eqqiza kunka eretenna makinata makinata giddon asikka dizadane ta xogaza xeellishin hankoyti qasseka pudenne dugenne hamuttettis isti aades hamuttiza kunka ereten

Daro asati haaththa bollara aykomish woththidi iza bolla deettes hankoyti qasseka ista sinthan deyayti ista yootizathota hanettes iste aazi yootizafunka erettenna ta coogada issina xeellishi hara bota xeelles izi awu xeellizaafunka erettenna.

Daro baagageti eqoteda ista giddorakka issi macasaya aadhdhadeda qasseka geta baggara issi makinay pude yiibides makanazikka xoogazaa xeellishin booththanne maatamasates xeellishinka lo'ettes ubbikka.

Hessi aazakkonneka erikeshin ta cooyada xeellishin karetha goommay aykkoy dees ta qoppishin asa efizamazekka daanees hamutonta hanizay asata uttidi hamettana mala goochchid efizaze daanees.

daro makinati awu bizabunka eretenna issinozi pude bishin qasseka hanko yssi duge bees ista awu bizabunka eretenna ta coogata xeellishin bootha booththa makina masatides qasse lanqara asi pude dugga aadhdhizassikka dees ta boota coo xeellishin lo7ees maatay aykkoe

Daro asati haaththa bolla aykkomiishan uttutida ista aazan uttizafonka erikke ta coogara xeellishi asata sinthante asati ista awuko dere efizathoka hanettis ista awu efizafonka erikke coogara xeellishi istilin do7ettes.

Daro makinay eqquttides izi aazaz eqqiza kunka erikke issi makina bolla haykko mish bollara qashetuttides kathi deyanista xeellishe qasseka hanko asati lanqara equttida ista aazaz eqqiza kunka erikke.

heedzdzu addeti utti uttida istappeka issinozi haasayidi dees qasseka issinozi iza xeellidi dees kusha bolla aykko miisha aaththi wothides izi azi aaththidanka erettenna hankoyssi coo gidi xeelo xeelle iza

hayssan coo eqqida makinaranne asati demmo pudenne dugenne hametti dizaytare ne coo keetta keexeti buronta eqo keeththaranne coo makina xeellishin dommo zo7o daanis

Heedzdzu asati eqquttiza ista giddoppekka na7ati adde gidishin qasse issineya maca addeti isti aazi hasay saapunka erkke macasiya cuugazay saadeto iza aazis zaaqunka erke iza may7o may7oze xeelli shillo7ees.

Daro asati eqqidi isti aaz ooththizafunka erettenna ista giddoppekka issi nodzi coogidi duge xeelli dizaatho tanees hankoyti qasseka hara miish ooththizatokka daaneettes istiaay ooththizafunka eretenna.

Issineya kusha bollakka aykko miisha aaththata qasseka qantha lanqen bootha masataya miishikka dee ubba mulekka dommo kareth ma7i dathoka daanos izi lanqera zo'ora xaafeti dezi aykko miishikka dizadaane ta xeellishin.

Hayssata coo gata xeellishin ooththetti duuronta keeththi daanees keeththa zakata coo xeellishin lo7izaathoka daanees isti ay ooththizayssi booththa miish aykku qabba7idi isti wostizakonka eretenna.

ichosho asati eqqutira ista giddoppeka issineya maca gidishin qasse oyddatikka adde oyddatikka duuna bolla aykko mish wothothida qasseka naati pude ayfa bolla aykko mish woththida ta coo gaaza xeellishin istilo eettes

Hayssa buutta ta coo xeellishi lo7es izi aazakkonka erikke coo booxxutides ubba miishikka booxxuttide izi aazakonka erekke ta coo gaada xeellishin he miishadi lo7izathoka hanees ta coo qoppishin Aiko may7u wooththa miishikka daanees.

Daro adeti eqi utidi ada xelide detesi, ades waanizakoka tasi eretena ta co gada xelishn adezi gede yootanathoka haniza danesi. Hanko Naya eqada iza xala xelayda dawusi adezi demo yootidi Desi.

Daru nayti timirte keeththan uttidi tamari didoosonna istafeka na7u nayti xaafi didoosona issinnea zo7o shaash shaashada xaafade dowos isti may7o may7ozikka demmo booththanne karetha.

Daro naati utti uttidi duge xeellidi de7ettes. Ta co ogada xeellishin patana pattanettiza xoppo ha haneettes. Hankora qasseka hupha bolla kusha wothada kusha bollaka aykko mishsha oykka utadus. iza aaza ekkida oykidankkokka erettenna.

Issi addezi booththa mayo may'idi qassekka xequre garssara gixxidi co gidi pude dees. Izi aazi xeelizankkokka eretena. Ta coo gada xeelishin keeththa aykko xeelidankka daanees. keethaykka lo'es ta co xeelishin.

issi macasiya maxaafa lanqen eqqada ha xeellawus iza ayssis xeellizakonka erikki izi sinthan debtere masata miish bootha miishakka dees qasseka guye baggara maxaafati aykkokka de7eettes iza gin ayssis xeellizakonka erettenna

issi macasa booththa ma'o ma'ada qasseka duuna bolla ayko mishi wothada pude xeellada dawus qasseka qeeri nayti izo xeelletes qeeri nayti may'o may'oti ubbikka loees zo'o masates ta xeellishinka izi aazakkon

issi naazi ayfa bolla aykko miishi woththidi kusha oykkidi izi aagi xeelliza honka erettenna izi gede awukku ha kondza miishi xeellana handzahonka erettenna qasseka sintha bollara aykko miishikka dees iza aazakkonka erettenna ta coogada xeellishi negarezi lo'ees

Daro qeeri nayti isipe eqquttida isti aazi x eqqi takonka erikke hista giddoppeka sintha baggara dizaara kusha pude essa oththadus qasseka hanko nayti duge xeelli di deettes isti aazi xeelli zaafonka erikke isti may7u may7ara ubbara lo7ettes.

daro nayti eqqoteda issa giddopekka sintha baggara heedzdzo adanayti pooto dendiza daanetes issi no zi issi naa bolla kusha wotho woththides coo gazata xeellishin isti dendiza pootozikka lo7iza daanes istimayoyssikka booththanne karetha

Daro asati eqquttiza isti aatan eqqizakunka erikki sintha baggarakka aykko miishita dees qasseka ubbatikka bolla baggara may7u may7ozi buutha masatees ta coogaza xeellishi boottazikka isti may7u may7ozikka lo7ees.

Issadezi eqqidi aaza haasayzakonka erettenna husha bollaka aykko miishi oykki utides qasseka duuna bollaka ayko miishi qachutides qasseka ayfa bollaka aykko miishikka dees ta coogaza xeellishin tamare nayte bollakoa aykko miishikka dees izi aazakonka eretenna.

issi naya coo gada eqqagadus iza aazas eqqidakonka erikke ta coo gada xeellishin kushshantara qulum7ada husa bollaka aykku miishe aaththa uttazus iza ta coo ugada xeellishin koote dendizasokka daanawus iza lo7izathoka hanawus

oga bolla issi miishi eqqotide izi aazakunka eretenna ta coogaza xeellishin makina daanizathoko hanees lanqan biittay daro biittay dees keeththi keexana likke biittay dees izi taas aazas wothizakunka eretenna

oga bolla aykkomiishi dees izi aazakunka erettenna lanqen biittay makinay aykkomishikka deees qasseka na'u asikka beettizathoka hanettes iste ayssi eqqezakonka erettenna ta cogada xeellishi lo'izaathoka haneettes

Daysa oga bolla issi makiniya eqqidatho daanawas iza aadzis eqqita hunka daanerettenna nanqen qasseka isti keeththizkka dizathoka daanis coo gazasa boota xeellishe caakakka maasatees

laapun asati aazax eqezafonka erettenna ista giddofe issinea maca gidishin qasseka usuppunati adde issinuzi polla bukizathoka hanis hankoyti qasseka eqqidi iza xeellettes

issi ogiyan issi makine eqqa uttadusa coo gada iza awa bizaakonka erettenna .xeellishin gin boottanne karatta masatawus izikka gede biidizaada hanees waanizaakonka erettenna.

Issi adezi makina essidi wanizakonkka eretena kusheza demo huphe bolla woththanathoka hannes qaseka iza lanqen dizayssi coo gidi he adda xelees. izi azas xellizankka eretena pude bagara mayo mayozikka lo'ena ta xeelishin.

daro asati eqqidis isti azi ooththizafunka erettenna ista giddofe lanqara makiney ka biza daanes qasseka e7dzdzunay asati pooto denzaafunka daaneettes ta coo gada xeellishin he asati lo7izathoka daaneettes may7o may7okka lo7ees

daro a1@denne nam'u macan deettis ista aazis eqqidagonka erekke ista giddoppeka issi addezi pupha bolla gammo dunguza masatizazi wothoththides qasseka hanko issi kusha adafidi aypa bolla aykko miishikka aaththi uttidis

Na'u addenayti eqqu ottida ista giddoppeka issi nozi mootera bolla ba mootoran uthides qasseka guyera qeeri naadzi dees mootera bollaka muuze caamida daanees qasseka ista guyera issi makinaykka eqqetes makinazikka bica masafees

ichosha addeti eqquttida ista giddoppeka issinozi kusha wothizaakonka erekke hankoyssi qasseka lanqara dizayssi coo gidi iza xeelles ayssi xeellizaakonka erekke hankoysi ta coo gada xeellishi lo7iza afodaane iza lanqe days.

Asati polla giddon aykomishi essidi iza bolla issi noozi uttutide qasseka issi noozi aazakkonne xeelli dede gete baggaradizayssi yoggoyssa bolla eqqidi izi aaz ooththizafonka eretenna ta cogaza xeellishin izi tubbuka masaees.

Uga bolla qeerinaytikka idi deettes ista lanqenka daro mootere eqqi uttides qasseka pude baggara qeernazi pude xeelli ididees izi awu xeelli zaakonka erettenna hiza lanqe dayssi husha zokka bolla woththidi waan zaakonka ereten.

Daro asati eqqotidi aazi be izaafunka erekke ta sintha baggara beettizayssi issinaazi biitta bolla eqotides qasseka lanqara shuchcha lanqenka ekidasi dies sintha baggara qasseka makinazi gede goggi dizaathoka hanizi waan izaafunka erettenna.

Oga bolla daro makinati eqqottida isti aaza eqqidafunka erikke ista lanqenka issi izi issiyzi izi aazakkonne eqqotides qasseka gede qorqora lanqen issi naazikka uttidis qorqos yorizikka bicanne maata masatees

Heedzdzu asati wanizakko eretena ezayitappe issinozi uyishin qasika issinozi dhoqu gidi iza xelidi deas qaseka hankoyisi kushsha wositizakkonne eretena haathan kaidi dia danes ta xelishin.

ta coogaza xeellishin lo7iza keeththi daanees izi aazakkonka erettenna shuchchan oosettizathoka hanees lanqan maatay aykkoy dees izi aazishata eretonta gidessa lo7etha xeellinka

Ichashu asati eqi utida eeta gidoppe issinozi kusha hupha bolla wothidathoka daanees. Qasseka issinozi kusha wostizakonika eretena,c'oo gidi bita xelizo waanizo eretena ista gidope issnozi kusha qalam'idathoka daanees.

Adezi eqid azi oothizakonka eretena iza lanqen gogiza hath Des, qaseka lanqen ayko mish Des. Iza bochid Des izi azakonne cima awozi mayo mayozika camaz....

Na'u addenayti ziqqi giidi ay ooththiza kunka eretenna ista lanqepe issi nozi duuna me'ettizako daanetis lanqan haaththazikka goggi diide qasseka sintha baggara macasiya kushan ay ooththida kunka eretenna iza aaz ooththiza kunka eretenna lanqarade addezi kusha dhoqu ooththidi aykko mishi xeelizakko daanees.

issadey eqqidi ay ooththiza kunka erkke coo gide eqqidi aykomish bochchi didees qasseka izi may7o may7ozi booththa bollarakka booththoysi booththa coogara ta eqax eellishin lo7izaxokko haneettes keeththazikka coo eellishin lo7ees

issi nayay eqqada haaththi duuqa dedawus iza ayssi duuqa zaafonka erettenna qasseka sintha baggara hara asi duuqizatho heedzdzu najarkanekka uttutida daanis izakkata cookata xeellishin lo7izathoka daanawus

Daro asati gammo dunguzan hasha bolla woththidi haaththa giddon waan zaakon karettenna ista lanqeppe sintharadzayara kushe miitizasokka daana ta coogada xeellish asati booththa koppi amay7idi lo7zakka daanettes